Eŋu eme eve ƒo wo nɔewo. Ɖeka le dzɛ̃e vie eye ɖeka hã le amagbe ʋie eye wozi wo nɔewo. Wole mɔdodoa ƒe axadzi.

exɔtula aɖewo wɔme eve nɔ anyigbã eye eve hã nɔ dziƒo nɔ ekpeɖom kɔnɔ exɔtumɛɛ esime wodó asiwuiwo sɔŋ

nyɔnuvi dzɛɖɛ tɔɖɛ woxɔmɛ ya wòle nuvivi ɖe asi ya le gbɔ la wó fon le gbɔ yi flawa pot kpli nuwɔnuwoe pɛtɛ lɛ gbɔ eye wo kpoa dzidzɔ

Nyɔnutsitsi ɖe bɔbɔ nɔ anyi lé he ɖe asi le nuɖuɖu kpam, ya eto anɔ ŋku fle bowl vi ɖe me, kɔlpɔt tse le eƒe ŋkume.

ŋutsu aɖe kple eviawo aɖo ɖevia ɖowo le megbe nɛ wónɔ evi blem kple nane abe letrik kaƒomɔ nuwo ene

Ame aɖe kple viawo le mɔme tsom le filin station aɖe aŋu grin aɖe le megbedome na wo. Moto aɖe ame aɖe hã le moto dzi le eme tsom.